Halkaan waxaa iiga muuqdo guri oo dhismo kusocoto nin uu wado dhismaha hoostiisana waxaa yaalo seddex sakeel oo shamiito kujirto.

Waxaa ii muuqda wiil yar oo wata khamiis caddaan koofi macroofan madow ah

Halkaan waxaa iiga muuqdo shaar iyo jaakad suud ah.

Halkan waxaa iga muuqda gabar ku foorarto doon baro kalaalkiis yahay ciid ciid waxaa ka danbeeya y guduud

Meeshaan waxaa suran qamiis cadaan iyo buluug ah .

Halkan waa mel hool ah lex naag io halnin aa meshan haqaya labona badiil eey watata sedaxna iskoobo eey watata